Dumma dumma mittaa ayfeya issi heeran diridi shiishshi wottidooga issuwa issuwaa bolli wottidi shuutyidooge be"anawukka iitta lo"es qassi daro asaykka shammiidi beettees.

Gaxare heeraa dussay keehin barchcheyees. Giddikone biittaa oosoy keehin dichchawu maaddees. Hagee keettay salo mera qalamiyan tiyettidi puulattiis. Hagee keettay awa heeran dei eriyay di?

Issi geela'iya Wolaytta wogaa maayuwa maayddanne huuphiyan wolaytta wogaa bawunddiyan qachchida wodallaa, wolaytta banddira meraa som''uwan tiyaydda de'awusu. Qassikka naa''aa maayuwa bollikka xuufee de'ees.

Issi penggiya doona adil"e meray de'iyo magalashshoy kaqeti uttidaagappe bolla baggaara dumma dumma meran puulatida ciishshan giigida xifaatetikka de'iyaageeti beettoosona.

Naa"u yelaga macca naati amaara dalgga manttiya wogaa qonccissiya maayuwa maayidi bantta qooriyaanimne bantta hayittan worqqaakka wottidi miicciiddi ha simmidi eqqidosona.

Issi Zakkariyaasa Abinneta giyo bitanee soodo yuushuwa luxetta ayiso keettaa ayisiya gadaaway koyiro layittan ehiido hooliyappe ha layitti aaruwa oottana bessiyooga odes.

Issi issi heeratun iray bukkiyoo wodiyan urqqay he heeraara asaa keehippe waayissidaagaa nu ambbaa ayssiyaagee he metuwaa pagalanaw ogiyan gelissido shuchchay ay keena biraa ekkideeshsha?

Issi yelaga na'ay nu heeran diyaagee ba luxetta wurssi simminnekka tohuwaa kaassaa be'igoo keetta dooyanaassi giidi taappeella ba karen kaqqi wottis.

Hagaamalabi nu biittan diyogee tana malaales. Keettaa gaanawu saluwa gatti keexxoogee, qassi appe sintta baggan dumma dumma mittayinne maatayi des.

Bootta dorssay kacciya pudenne duge xaaxi wotidaagee issi aybakko yii giidi xeelidi beettees. Appe guye bagaara maatay mokki utaagee keehi lo'ees.

Dalgga biittay goshshawu injjetees giya xifatee mise qaalaa giyaagaara isippe kaqetti uttaagee hagan beettees. gidikkonne asay darotoo mise qaalaa go'ettees.

cora asati kutaa bantta huuphiyan gullotidi issi dembban shiiqidaageeti bantta kushiyaan tamaa oyqqidi issippe addussa ogiyaa hemettiidi de'iyaagetu qooday aappunne?

issi mishiriya dawusu. akka tana aybba iitawusu giidetii. ayssi giikko a maayido maayoy keehi lo'enna. sohoykka lambaa bayzziyo sohuwa malatees.

Issi issi miishaara diyaa asati woykko wolqaawati ashuwaa mi simmidi biiraa woykko mattoyiyaa ushsha uyiyoogan bantta miido kattay ulo giddon elle ottana mala maades.

Cora attuma naati issi ogiyaan issippe shiiqidi qanttan suriyaa gixxidi kushshiyaa gakkiya shurabiyaa maayyidageetuppe naa"a gidiyaageeti banttaa biittaa durssaa duride beettoosona.

Issi bootta sohuwan dumma dumma ushshaa qommoti de'oosona. Naa"u burccukkuwa kummida ushshatuppe issoy addil"ee ciishsha mala meray de'iyogaa qassi issoy tukke teera mala.

issi sohuwan eqqida na'ay ta xeeliyoode beetees. qassi ha na'aa sunttaykka qassi keehi daro sohuwan eretees. a caamaassi meray karetta.

Guyye baggaara de'iyaa na'ee geesay sintta baggaara de'iyaa na'aa geesaappe keehin darawusu. A qassi gixxido suree zo"o gidiyoode I gixxido suree qassi bulla.

Issi wolqqaama maata mera apokaadoy cora ayfiya ayfii uttidi yonddoddidi sa'a bochchiyagee beettees. Ha sohuwankka biron pudde kiyiya badalaykka beettees.

Ambba giddon keehippe lo''iyaa sohuwaan zannaqqiyaa naati de'iyaageetuppe miyyeessa baggaara de'iyaa wolqqaama keettayyo dumma dumma kifileti de'iyaageeti ubbaykka giigi uttisoona.

Di"oy onggido muuzzee wulli uttaagee qassikka aappe sintta baggaara qassi sagadayinne dumma dumma dozzati beettoosona. Qassikka qorqqoroy kolettidaagee sa'an laalettidaagee beettes.

Toophphiyan dumma dumma asaa naatu kochchay de"ees. Ha dumma dumma kochchawukka awu A wogay de'ees. Ettika bantta wogaa durssan, immata mokuwan qonccisosona. Ha duridi deiya asati Owoga qonccissiyona?

Keehippe qoodan cora asay issippe gididi eqqidaageeti ubbaykka wolaytta wogaa maayyuwaa dungguzaa maayyidi bantta kushiyaan toorakka oyqqidi issoy issuwaara kaa'oosona.

Nu biittaa zal'anchchati hara biitta biyoogan cora donuwaa qanccan caanissidi ehidoogaa nu biitta ehidi hiraysso gatiya bayzoosona shin kiloy woysaa ekkii?

Firiyaa koyro xekka Akkammo keettaa yaagiya erissuwappe guyye baggaara he keettay immiyo haggaazzuwa laallidi qonccissiya xifatee de'ees shin geemi uttaage beettena.

Issi tamaa bolli wotti uttido worqqaa malattiya phooliya manqorqoree tuchchaa bolli karettabay de'iyoogee stoobiyaa bolli uttidaagee bettiyoode assikka oyqqiyo kaqoy adussa.

Soossoy killi xooqqaappe duge ziqqaa goggiyoo haahuwaan eqqi xeelliyoode keehippe lo"iyaa be'anawu keehi yeemoyiyaa sohoy beettees. ha sohuwaan qassi irxxa carkkoy de'ees.

Issi ordde mishsiriyaa keettaa garssan sa"an uttada miiccaydda jabanaa medhada puulayayda dawusu. i guyessankka dumma dumma so buqurati beettoosona. guuttaa haakkidi qaassi magalashshoy beettees.

Cora wollaytta dichchaa kushshiyaa kuwaasiyaa ka"idi daagaa qolchchida naati maarara issippe yeexxidi upayttiidinne poocamiidi de'iyaageti de'oosona. Etikka misiliyaa dendiidi de'iyaageti beettoosona.

Cora atumanne macca asati ogiyaa doonan mittaa kuwan garssan bantta kushshiyaninne zokkuwaan borssaa oyqqidinne ba"idi eqqidi bantta borssaa koyissiidi doosona. etappe hakkidi ginbbe keettay beettees.

Dumma dumma qommo qumata ubbaa issippe wottidi maanaw aattidooge issippe issi buqura bolla de'iyaaga be'iyoode maanaw keehippe mal"iyaaganne lo"iyaaga gidiyooge erettees.

Issi maccaassiya badala burchchiyaaranne qassi amaridaaga burccidooga sa'an jooniyaa bollan qolada baei miyyiyan zambbiliyaa wottida bayzzaydda de'iyaa sinttan shammiyaa asi beettena

Kaammee bulullanawu asaa naati hemeetanawu shuchcha woccidi biittan moogin pullaatida oge dees. Issi yeelaagayi naa^u goman buululliya kaammiya laagiddi dees.

Dumma dumma meran giiggida qeeri naati kaa'anaw maaddiyaa issi maashinee giiggidaaga bolli tiyyettida qalamiyaa qooday aappunne? Eta sunttaykka oonee oonee?

Cara assay issippe Toophphiyaa banddiraa kushiyan oyqqidi, baggay karetta, baggay adil"e ciishsha mera, baggay naa"u maccay bootta, issiniyaa haatta meraa mayyidi issippe eqqidosona.

Issi abbaa haattaa bollan naa"u markkabee beettes. Ha markkabiyappe issuwa giddon asay kumi uttis. Issuwan qassi issi bitanee barkka uttis.

Yaa'aa yaa"iyoosan de"iyaa qoodan cora asatuppe ubba asay kushiya denttin wolaytta wogaa maayuwa woykko bullukkuwaa maayida issi mishiriya ba kushiya doonan wootidaara eta giddon uttaasu.

Macca naati banttaa puulaa giigissanawu kooyidi hagaa mala tiyettiyoo buquraa shiishoosona. Ha tiyettiyoobaa meraykka zo"ouwaa gidishin ikka karettawu biida meraa oyqqi uttiis.

Misiliya bollan hagaappe kase wode wolaytta moottaa kaalettida mantta kombbe dagatoy wolaytta gutaran de'iya kaalettitageetu tobbiyan maykiya oykkidi qofaa immiiddi de"iyogaa be"eettees

Cora kawo oossanchchati asaa pootuwaan bessana giishsha kanchchiyawu shoodiraa bantta kushiyaan oyqqidi sa'aan caaddiidi ubbay eqqiigidi pala oottiyaa asa milatoosona.

Beni beni nu wolaytta asay bullashetiidi paran uttidi bulashettoosona. A Ha'i wodiyan qassi bullachcha xalaalawu meretida kaamee de'iyaaga go'etiyoogan lo'iya hanotan bullashettoosona.

Issi tukke keettaan sa'aan maataa laalerettidi qollidoogeenne qeeri oydetti, qassikka tukkiya wottanawu shiishshido bashee, qassikka, tigettidi duge wodhdhiya tukke. bootta siineenne karetta tuukkee hoommottidi siniyan de'iyagee beettees.

Issi heezzu macca asati Wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayi uttidosona. Ha asati Wolaytta dungguzan alleeqida karaabiya oyqqidi, bantta qooriyan dungguzaa xaaxidi shaashiya qachchidi eqqidosona.

Keehi pulattidaa lo'iya keettay beettes. Ha keettayikka bootta meran tiyetti uttida shuchchaappe oosettida keettaagidishin sintta biratay qassi karetta meran tiyettis.

Issi yelaga na'ay zo'obara walaheti uttida curqqa maayidi attuma naati binaana giigissiyo sohuwam uttidi ya simmidi xeellid de'iya na'a sunttay oonee?

issi xuntta kifiliya giddon cora asay issoy issuwa bolli un'etti uttiidaagee sinttakko simmidi sintta baggaara de'iyaagee oddiyooba siyyidi de'oosona .

Cora maccaa naati issi sohuwa shiiqidi botta maayuwa bolla baggara maayidogee aybissee? Eta giddoppe issi macaa naa'iya ba huphiyan wotidobaay aybee?

issi sohuwa shiqqida duummaa duummaa issi meraara de7iya miishshaa sunttay ayba geteetti? cora issi maalaa miishshataa aysi issi sohuwa shishshidi wotidonaa?

Issi suuqiya giddon de'iya dumma dumma mitta ayfetunne atakilttetu sunttay aybee aybee? Eta issuwa issuwa meray ay malee? Donuwaappe xoqqa baggaara de'iyaabati aybee aybee?

Issi yelaga na'ay naa"u gediyawa kaamiya woykko Motor sykkiliya bolli uttidi bar kushiyaakka a bolli wottidi sinttakko simmi xeellidi eqqiis.

Issi aayiyaa qiiba na'aa idimmada daypperiya erissuwaa oottanawu miiccayddanne na'akka michchayda beettawusu. Bolla baggaara qassi kanbebbe comfort dry giya xuufee dees.

Qoodan keehippe cora gidiyaa seera naagissiya asati molli giigissidi anjjisanaw dbba kessidooheeti banttaa abbiyaa dere asaa sinttan bessiidi de'oosoma .

Yelagay issi ogiyaa gaxan eqqidi ba kushiyaa kiissiyan yeddidi ha simmi xeellidi de'iyaagappe qommo baggaara ogiyaa dirssay de'ees shin ha sohoy awe?

Issi xaraphpheezzaa boli dumma dumma qottaynne meray leemisuwassi zo'oy, bidintta malay, maata malay, salo malay, burtukaane malanne hegettanne hegetta mala meray de'iyo matafa malattiyaabay dees.

Hai wode tophiya kaalettiyaa kawuwaa sunttay oone? Tophiya kaalettiya kawuwaa sinttan de7iya cenggurssa xoqqissiyaa wode ehido miishshaa sunttay oona geetetti?

Ha sohuwan tammanne naa"u biittaa qonccissiya banddirati de'oosona. Hegeetikka chaynaa, Benine, Guinea Bissau , Burkinafaaso, Senegale, Kaameeruune, Tophphiya, gujjin hara biittatussiikka issi mala meray de'es.

Seeraa naagissiya asata issippe shiishshidi dumma dumma allaaliya bolla kaha cuccunttiidi de'iyoosan sintta baggaara uttidi issoy eti haassayiyooba xaafidi de'ees.

issi keettay diyaaga matan diya shuchcha olaa bookidi a hara shuchchan walakki wottidosona. etikka olaa keehi loyttanawu maadoosona. haattaykka aara bes.

Ubbay isdi mala maayuwa maayida qeeri maccanne attuma yelaga maati amaridaageeti sintta baggaara uttin payduwan dariyageeti guyye baggaara uttidosona. Ha yelaga naatuppe guyye baggaara etappe gasttiya attumanne macca asay walahettidi eqqidosona.

Keehi xooqqa pooqe keettay keexetti uttido sohuwaa xeelliyoode keehi wozanaa woppu oottees. qassi keettaappe giduwaan daro mittati diccidaageti sohuwaa keehippe loyttidoosna.

Nu biittee toophpheeppe aggidi hara biitta baqataa cora yelaga naatinne cima asay baqataa biyoode eta ogiyan keehi daro danoy gakkanaagaa erokkonaashsha?

Issi zo'o xaraphpheezaa bolli xeelliyode sasoyiya ashuwaa duletiya shaattiyan wottidi budeenaaranne mixaamixuwaa qolidi wottidoogee beettiyaaga gidishiin ashuwa gidoon dumma dumma karettabati dee'oosona.

Tiraappe bolla baggan adil"e meray de'iyo huuphiya gullottiyo shuraabiya maayida bitanee ba karren eqqiis. Ha bitanee ba kushiyan miizziyo oyqqidi eqqiis.

Keehippe xumi uttida sohuwan guyye baggaara qassi shaaray de'iyaagara xeelliyo wode sa'ay qammiyaaba malatiyaage be'anawu keehippe yashshiya soho gidi uttiis.

Heezzu gastta asati issippe daro lo"o hanotan maayyetti giigidi ha simmi eqqidaageetuppe gidduwaan de'iyaara guuttiyo etappe yalaga ekkawusu. Shim I sunttay oonee?

Issi deriya shoobban bollan xoqqaappe pushakettiiddi wodhdhiyabaa sunttay aybee? Ha wodhdhiiddi de'iyabaassi meray ay malatii? Deriyaappe hefintta baggaara haakkidi beettiyay aybee?

Misiliya bolli beettiyaa wolaytta dichaa toho kuwaasiyaa cittaa oonatettaa armaynne dichchaa kasanchchay ba kasaa maayuwaara diyaageenne qassi sidaama bunna kuwaasiyaa cittaa oonatetta armay beettees.

issi geela'o na'iya ha sohuwan eqqada ba kushshiya gede zaarada malaataydda beetawusu. a maayido mayuwayo qassi meray keehi daro lo'ees.

Naa"u attuma asatinne issi macca na'iya issippe sohuwan eqqidosona, issi attumagee ba kushiyan xaaxxetta santtaa oyqqidi na'iyonne issi bitaniya bessees.

Attuma asay daroto zokkuwan wottin alleeqissiyanne dumma dumma buquraa yeeggin loyitti naagiyanne eta ekki kiyin keehi zanaccissiya karetta borssay beettes.

Issi heeran mokkiya dumma dumma go"a immiya qeeri doozati daro wode asaa naatussi darobaa oottanaw maaddiyaageeta gidikkonne asaa naati akkeekena.

Issi keehiippe lil'ettidi keexettida koronniissee keehii lo'iyo pilastiiqqe oyddiya wombbaraynne a sinttaan qassi bulla keeri lo'iya xaraphpheezatinne maata mala doozzay mokidaage doosonna.

Goshshanchchay badhdheessay gakkiyoo wodiyan ba boorata waaxi ekkidi ba goshshaw biidi zerido kattay issoykka hayqqenan gakkidaagaa he goshshanchchay bason shemppi uttidi miyoogee a aykeenaa ufayssiishsha?

Caammay de'yaga issi macca na'iya ba kushiyan oyqada issuwa tohuwan wottada qassi ba tohuwa xuggunttaa qalamiyan tiyada sansalattaakka gediyan atta uttaasu.

Issi zaa'a bolli haattay duhe simmidi goggiyaagappe haddirssanne ushachcha baggaara mittay mokidaage de'iyaagappe daro baggay shuchchan bollan mokki uttidaage beettees.

issi lo7o giggida sohuwan mookida darko doozay appun layttan tokkin mookidee? ha darko doozawu de7iya asawu naatussi immiyoo go7ay aybee aybee?

Qoodan keehiippe cora gidida maccanne attuma asay boottanne adil"e ciishsha malattiya keehiippe lo'iya amano keettaa maayidanne issoy ubbakka qassi wogga kambba baqqiidi de'iyaagee beettees.

Darotto michchidabatti Saro saatiya irxxenan takkanawu maadiya miishahay paaramuziya getetees. Hagee penttida tukkiya, shayiya, katta ayfiyaappe oosettida camba oyqqanawu maadees.

Bootta woraqata bolli dumma dumma meran karettan, zo'uwaaninne adil'e ciishsha mala meran xaafettida xipatiya matan naa"u asati cengursa xoqqissiya buquraa oyiqqidi eqqidosona.

'Wolaytta ambbaa ayssuwaa kawo ooso keettaa kaamiyanne ogee buussa hagazzuwaa immiyaa ooso keettaa' yaagiyaa erissuwaa oyqqida xifatee qoncciyaan kaqetti uttiis.

Oge doonan cora asay yaanne haanne hemettiyo sohuwan zo'o meran, salo meraaninne adil"e ciishsha meran xaafettida wogga taappellay kaqetti uttiis.

issi kaammee biyo oge awa heeran awu biittaan de7ii? ha kaammee biyo ogee mereetidoy aybappe aybappe? ha ogiyara kaammee harabay biyogee hanennee?

Ichchashu macca naati meegaappe meretti giigida dirssaa bolli uttidi bootta maayuwa maayi uttaageeti xeelliyo wode keehippe lo"iya naati uttidinne eqqidaageeti beettoosona.

Issi moottaa gidoon guye bagaara keehi cora keettay de'iyoosan dembbaan heezzu asati uttidi asaara tobbiidi de'oosona. Ha asattikka maayido mayuwaappe xeeliiyode polise gidiyoogee erettis.

Lo"iyaa keetta giddon wuyge baggaara zammaana wodee ehido oydee soofaa geetettiyaagee de'ees. Aappe sintta baggaara qassi buqurata woyikko qumaa wotti maanawu maaddiya oydeekka de'ees.

Taani beni guuttatettan de'iyoo wodiyan nuso aawaara abaayaa giyoo biitti bawttaashi abaappe moliyaa kessiyaa naati mitaappe medhdhido qeeri markkabiyan biyoogee eta yashsheeyye?

Cora macca naati wolayttaa wogaa maayyuwa maayyidi issoy issuwaa miyyiyan yuuyyi aadhdhidi irzzuwaa medhdhidi uttidi haassaya kelkkiide de'iyaageetuppe guyye baggan de'iyaa naatu qqoday woysse?

Issi karetta goshshanchchay aaho gadiyaan mokkidanne ayfi uttida mangguwaa kushshiyan oyqqid sinttawu xeelliidi dees. Ha manggoy xeelliyode teeribenna qawu'e gidiyoogee erettees.

Issi keehippe lo'iyanne puulatta keettaa giddon heezzu oydee ha baggaara heezzu oydee ya baggaara gidduwan qassi xarphpheezay de'ees. Sinttaara televizhiineekka beettees.

Issi kifiliyaa giddon tukkiyaa jabaanara penttissidi qassi cuwaa issi miishshan wottidi naa"u siinetun tukkiya tigi wottidooge de'iyaagee ha misiliyaan be'ettees.

Naa"u yettanchchati eqqidosona, atikka issi attumanne issi maccaaro. Attumaagee ba ayfiyan manaxxirita wottiis. Maccaara qassi ba issi kushiyan ba huuphphiya oyqaasu.

Issi keehiippe aaho ambbaan issi mala keettaa gididi keehiippe pulattidi keexxettida qoodan keehiippe cora kondominiyeeme keettati beettiyaageeta gidishiin ubbaukka qorqoroy zo'o garssay shuro mala qalamiyan tiyetiis.

issi masoopiyan diya diya ashshoy beetees. a matankka santtay, injeeray, dinichchee beetees. ha qummay tana keehi lo'iya qumatuppe issuwa malatees.

Nu biittiyoo itophphiyoo qonccisiyaa banddiray kase de'iyaa kawotettatuppe doomidi ha'i wodiyaa gakkanassi eti go"ettido malaatatanne etawu injjetida qottata bessiidi de'oosona.

Ayyoo koohoy maata mala giidido maxaafay de'ees. Qassikka ha maxaafaa bollan amaaratto doonan xaafettida xuufeenne issi irzzo malataa giddon maxaafa, hayttanne hegaa malatiyabatu misilee de'ees.

Issi maata mala meray tiyetti uttido keettaa Karen cora asay eqqidaagee miizzaa banttaagaa banttaagaa oyiqqidi marppiyan cadissi cadissi ekkidi eppiiddi de'oosona.

Wodiyan wodiyan dumma dumma hanotan puulattidi yiyaa caammata macca naati shammanawu keehippe dosoosona he caammaakka yedhdhi ekkidaageeti hemetawu kiyiyo wodiyan keehippe lo'ees.

Daro tohossa toophphiyaa dalgga manttiyaa kawotettaa giddon de'iyaa seeraa nanggissiyaa xaaccetti bantta kushshiyaa de'iyaa birataa bantta tohuwaa ginaara sa'an essidoosona.

wolaytta keettay mule baggaara uuttan dooddeti uttidaagee bassi gina gidduwan de'ees. shin ha keettay xeellanaw keehin puulanchcha gidena gishshaw ayssi qolichchekketi?

Keehippe lo'iya parnichcheeriyappe giggida so miishshay de'ees. Hegeekka keehippe puulattidi daro wode ehiido kushee hiillan giggidaagee dummaa dummaa meraa qalaamiyaan tiyettidi uttiis.

Issi asay biyo oge malattiyasan qodanawu keehiippe cora gidido teeranaaniyanne qawu'e pappaayay hixxi wottido sharaan zahi giidi kumi uttidaagee dees.

Issi puulati uttida keettaa giddon boottaa afalaa maayi uttida xarphpheezaa bollan issi guutta masooppiyan de'iya ciishshay beettees. So giddon de'iya issi maccassiyakka beettawusu.

Shuuchappa molidi giigisido sohuwaan qoodan cora yeelagaati issippe issi mala maayuwa maayidi qoometi eqiidosona. Maayido maayuwa meray kuumetta boottanne zo'o waalaha. Asatu qoodayi wooyise?

deree diyaagaa matan diya adussa kera malattiya sohoy beetees. haattaykka a matan diyaagee keehi loyttidi heeraassi lo'uwa qassi immi uttiis.

Hacaalu hundeesa giyoo oroomo yettanchcha diyaagee kase wodiyan hayqqidoogee erettiyaaba. He yettanchchay hayqqiyoo wodiyan toophphee asay ubbaykka keehippe kayyottis .

Hagee vidiyo konfaranssiya gidiyo wode sinttaara televizhzhiiniya bollan issi arssa bitanee huuphphiyara bo'ay laappitooppiya oyqqitidi loohissuwa immiyo wode cora galchchay kaallees.

issi kifiliyaa giddon dumma dumma sohuwaa shaakkanawunne qassi issisan diya asay harassan diyaa asaa demmena malaa genttanaw maaddiya magalashshoy kaqqetti uttiis.

Issi keehippe xumi uttida sohuwan haahuwan beettiya xomppe de'iyaagee ha xumakka po"issanaw maaddiyaaga gididi lodaara lodaara qonccidi beettiyaage de'ees .

Naa"u orttodokisse ammanuwaa kaalliya yelaga naati issippe gididi ha simmi eqqidaageetuppe issoy bari kushiyaan cenggurssa gujiyaa miishshaa oyqqidi haassayidde de'ees.

Issi asppaltte ogiya doonan amarida asati ay oottiyaaba malatiyoona? Ha asati matan eqqida sharaa giddon de'iyabay aybee? Habagga gaxan uttida maccaasee sinttan de'iyabay aybee?

Wollaytta wogaa mayuwaa giidida dunguzzaa maayida cora yelaga naati issippe eqqidi yeettaa miishshatakka oyqqidi yeexxiidi de'iyaageeti beettoosona. Eti ubbaykka qassi issi mala layttaa xeekkan woykko bariyaa de'iyaaba malaatoosona.

Meeli ekiyaa maataa, cora qommo biitaappe dolida dozatanne shuchcha oyiqi uttida sohoy de'ees. Ha sohoyikka xooqanne ziiqa gididi bettees. Kaamekka kunddanawu geellatidagawu boolla bagaara heezzu yeelagati uttidoosona.

Oyiddu asati haa simmidi medirekiyan uttidi haa xelliiddi doosona. Etappe guyye baggaara adil'e ciishshanne zo'o meraara de'iya magalashoy diyagee beettes.

Dumma dumma meecettiyobayinne tiyettiyobati de'oosona. Leemisuwawu looshinee, qibaatee shittoy, corabay de'ees. Eti bantta meran merankka issoy issuwara gayttennaageetanne gateekka dummatiyogeeta.

Issi kifiliyaa giddon Cora buqurata issoy issuwaara dooretti uttidaageeti de'iyo sohoy keehippe mooretti uttidaaganne qassi maara mankka naagibeena shin hagaa Oona wottide?

Kase aadhdhida gallassan nu biittiyaa toophphiyaa daro layttatuppe kase doomidoogaa haataa zeeriyoo oosuwaa oottada polidoogaa keehippe lo'iyaa hanotan pelidoogee erettiyaaba.

Cora attumanne macca naati ochcha teera malatiya issi malal maayyuwa maayyidi qassi qooriyan boottaa gujjidi eqqidaageetuppe guyye baggaara de'iyaa na'ay gitaariya oyqqi uttiis.

issi na'iya eqqidaara beetawusu. qassi issi meraykka keehi lo''ees. naa''antto macca naata be'enna mala a ootissido huuphee keehi iittees tana.

Laapun isilaamaa ammanuwa ammaniya attuma asati qoliya mayidi bantta huuphiya qachchidi haakki haakki eqqidi haa xeelloosona. Etappe guyye baggaara qassi keettay de'ees.

Shukkaaree sa'an laaletti uttiidaagenne boyinay beettes. Qassikka a miyyiyan Sharan kumidi qirqqaabbetti sippi gi uttida shukkaaree sharaara zin'idaageeka beettiidi dees.

Wolaytta dere deretetta giddon woganne wogeta qonccissiya dumma qumma qommotinne he qumakka keehippe mal"ettidi kattiyoogan erettida baltteeta aayyoti de'oosona .

Kaamiya ogiyara yaanne haanne kaamee simerettiyagee beettes. Qassikka ogiyappe ya baggaara dozzay beettes. Asinttankka pooqe keettay puulatti uttiidaage diyagee beettes.

modhdho ashoy zaletti zaletti saaniyaa bolli wottidoogappe giddo baggan sawo bambbariya wottidooga miyyiyan qassi bilama mashshaa wottoogan muxxa muxxa ma co!

Salo meraan amaaratto xifaatiyaan xaafettida xifatee woygii giiko, yesuusi de'iyoogawu de'oy de'ees yaagees. Hagaa darotoo go'ettiyaa eqotay qaale hiwootiyaa woosa keettaa.

Macca naati bantta meraa loyttana giishshawu giidi go"ettiyoo buqurati ha sohuwaan de'oosona. koshshiko hayttan koshshiko qassi siiriyaan aattidi lo"eettees giidi hemettoosona.

dumma dumma dere asaa maayyuwa maayyida asati bantta dere asaa wogaa qonccissidi issippe walahetti uttidi kaa'idinne miiccidi ha simmi xeelloosona.

Issi qeeri keettayo naa"u penggee piddi giidi dooyettiis. keettaa guyessan mittay ushshachcha baggan keettan doodettida keettaa bollan xaafetida xaafoy woygii?

Hagee keehippe puulattida keettaay dumma dumma ekkettiyanne geliyaa naati banttawu pootuwaa denddanawu maaddees. Qassikka yeleta laytta bonchchanawukka ha keettan dumma dumma puulattidabay deosona.

Salo malatiya sharaa bolli micceti uttidabati qaaree barbbariya, kaarootiyaa, xaaxxeti uttida danttaanne donnuwa malatiyageeti de'oosona karetta biittaykka shanxxaykka shuchchaykka beettees,

Issi kifile giddon issi macca na'iya de'iyaara dumma dumma quma kattiyo elekettronilke miishshata go"ettiyoogan quma kattayddanne kattidoogaka issi baggi zaaraydda beettawus.

Ay wodiyankka asaa naati de'anawu gidin issi oosuwa oottanawu keettay keehippe koshshees. Ha sohuwan issi keehippe aahonne keehippe lo'iya keettay de'iyagan asay oottees.

Issi zo'onne adl"e meray de'iyo kaamee addussa ogiyaa biidi de'iyaaga bolli dumma dumma xifatee a bollan xaafeti uttido carqqiyaa kaqqi uttidoosona.

Issi bitanee bulla kootiyaa maayidi ba qooriyan wolayitta banddiray de"iyoo pooxaa xaaxidi oyddu cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshay de"iyaagaappe issuwa ba kushiyan oyqqidi haasayiiddi de'ees.

Nu woosa keettan baalay gakkido gallassan yettaa kaalettiyaa naati ubbaykka shiiqettidi issi mala maayuwaa sikissi ekkidi yiyoode etaara ayba lo'iishsha?

Zannaqa sohoti darotto allaxanawu, miidi uyidi uffayttanawu maadees. Ha sohuwan dumma dumma ushshay irxxaynne ho"iyabati deiyoge eretees. Hagaa karexxi ekkidaga ayba giyo? Aybbippe oosetti?

Laatiine maachchalaninne amaaratto maachchalan xifaatiyaan xaafettida heezzu maachchalati de'oosona. Hegeetikka wmc yagetettiyaageta. etappe guyye baggaara de'iyaa meeray qassi bootta meeraa.

Nuson bayra na'iyaa bullashetiyoo gallassi nuso aayyiya heeraa asaa shiishada corabaa caddasu. He asaappekka qassi haattaa uyiyoo burccukuwaa caddido asay ba wodiyaa naagidi koyroora ekkidi yiis.

Awaa poo'uwappe wolqqaa demmidi xomppanaw maaddiyaa buquraa issi heeran wottidi miyyiyaara charjjiidi de'iyo sohoy xeelanaw lo"iyaanne issi mala gidida sohuwa.

Aayyiya aawayinne guuta na'iya issi malaa mayidaageeti beettoosona. Aaway na'iyo tookkin aayyiya qassi huuphiya duge yeddada haa simmada miiccayidda xeellawusu.

Issi bulla ushachcha baggi simmi gorddetti uttida maxaafay de'ees. Ha maxaafaa giddon xafettidabay aybaa aybaa gidaneesha qassikka A giddon ay keena sheemppoti de"iyoona?

Ha sohuwaan halchchettidi tokettidi de'iyaa tummuwaa be'idi de'iyoode gidduwaan qassi haattay zini"i uttaagee de'ees. ya baggaara qassi zaapee diyaagee biittaa kuwayi wottiis.

Taw issi bayra michchi de'iyaara shamma ekkada yiido maayuwaa maayiiyoo ide i bollan keehippe lo'es shin he maayoy aappun bira ekkideeshsha?

'Netflix' yaagiyaa carkko naqaashshaa haggaazzuwa immiyaacora gattiyaa eqqotatuppe issuwa gidiyaage darotoo nu biittee Toophe giddon daroppe meezeteti beena shin diccida biittati go''ettoosona.

Cora maca naati ubbaykka issi mala maayuwa maayidaageeti naa"a naa"a gididi pude xeelliiddi shuchchan keexettida qorqoro keettaa bootta qalamiya tiyidi de'oosona.

Issi bazzo gidoon mi'i giida dembbaan daro mittaykka beettenna sohuwaan issi dogaa giyo bulla meraara, keehippe adussa kacciyara de'iyaa do'ay beettees.

Asay issitoo issitoo waayetti keexxi simmidi ba keexxido keettaa ba kushiyaan qassi laaliyoogaa be'iyoode ayba yilloyii! ha bagga ogiyaara qassi macca asaynne attuma asay adhiidi de'ees.

Cora naati anjjetidaageeta issisan issippe shiiqidi pootuwaa denddiidi de'iyaageetu giddon issi aaway eqqidi etaara pootuwa ikka denddiidi de'iyaagee beettees .

Ha'i wodiyan luxanchcha naati bantta luxetta maxaafa keehippe nabbaboosona. Gaasoykka ha'i wode luxetta wogay beni wode luxetta wogaara issi mala gidena gishshaasa.

Wolaytta wogaa maayyuwaa gidiyaa dungguza mittaa bollan kaqetti uttidaagappe guyye baggaara issi keehippe lo"iyaa dembbay de'iyaagan daro asati shiiqi uttidoosona.

Sa'aan miccetti uttida sharaa bollaa de'iyaa maxiniyaa cora asay shaammanawu yiidi bayzziyaa mishiree sinttan ubbay hookkidi ekkiidi de'oosona. maxiniyaa bollankka a makkiyoo buquray de'ees.

Gaashiya zeridoogee gakkin cakkidi kare ehidoogaa naa"u asati qoxxoosona. Ha naa"u asatuppe issoy ba huuphiya qacidi mehiyan gaashshiya yettidi de'ees.

Dolida dozatun kametta sohoy keehin puulaatidaagee de'ees. Asayi issoy issuwaara kaa'iiddi ba woozana qoofa shaakiyoosa. Issi yeelaaganne geela'iya ha sohuwan allaaxxiiddi bantta wozaanaa qofaa shaakkiiddi de'osona.

Yiira naati son de'iyoo sohuwaan toociyaa toocidi banttananne qassi heerakka morenna mala gartte qaalan dayperiyaa yaagiyoo miishshay de'iyaa misiliyaa be'iidi de'ettees.

Issi keettaa giddon dumma dumma so giddo miishshati beettoosona. Ha miishshatussi miyiyaaranne uttiyo gede bagaara adil"e ciishshaa malatiya meray de'ees.

Usuppun asati aaci uttida maataa bolli eqqidi denddido pootoy beettiyagaa gidishin ha pootuwan beettiya asatuppe ichchashati attumaageeta. Harabay qassi issi maccaara pootuwan beettiyode eti ubbaykka bariyan yelaga gidiyogee beettes.

Issi bitanee ogiyaa doona eqqidi baayyo xoossay oottidoba qopidi galattidi de'ees shin appe guuye baggaara de'iyaa maccassiya oona gidana danddayayshsha!

issi giddon xekka bariyaa bolla de'iyaa na'ay bari kushiyaa xaaxxidi tiran wottidi karetta shurabbiya kushiyaaga gakkiyaaga maayyidi aybbakko wochchiidi eqqiis.

Macca naati sooppe koyyidi biidi bantya menttershsja tiyyettiyo miishshay issi jeeran dooreti uttidaage de'ees. Etappe issiniya qassi kare kiya uttaasu.

Dumma dumma sawo maataa giyoogee giyaan bayzziyoo sohuwaan micceti uttiis. Hagee sawo maatay darotoo tukkiya essiyoode tukkiyaa mal"ettanawu maddiyaa gaden mokkiyaa maata.

karttaa yaagiyoo kaa'anawu go"ettiyoo dumma dumma payduwaa ba giddon oyqqi uttida kushshiyaa be'iyoode asa kushshiyaa malatees. Garssa baggay zo"o meran tiyetti uttiis.

Yelaga attuma naati maaraara eqqidi issi mala duge gakkiya qoliyaa maayidi bantta kushiya baqqiiddi yexxiiddi de'oosona. Etappe sintta baggaara wogga kammbbay baqettiiddi de'ees.

Deembbatidinne guutta xooqqi woyikko keeraatiya sohoy de'ees. Deembatida sohoy maataa adinitta xaayidi buullalidaaga. Sintta bagaara qaasi biitaappe qanttaninne addussan dolida dozati de'osoona.

Issi bitanee issi supper markkeetiya giddon eqqidi ha xeellees, I ba qooriyan karetta kiriyan qashettida masqqaliya wotti uttiis. Appe guye baggaara cora buqurat beettoosona.

Keehippe lo"iya keettaa giddon lo"iya arssay naa"u borkotiyogaaranne keehippe iita lo"iya piraashiyara bolla baggaara dumma dumma dumma ufuuppatun doodettidaagee beettees.

Nu wolaytta asay kase wodiyan keettaa keexxiyoo wodiyan dumma dumma bequrata go'ettiyoogee eretiyaaba. Hegeetuppekka sintta xeeran erettiyaageetti tuussaanne buuxaa geetettide erettoosona.

Dumma dumma xekkay de'iyo keetta keexxidoogappe garssa baggan sa'an de'iyaa kifiliyaan asay uttidi miidinne uyyidi qassi bari kahaa pashkkissidi kaa'iyoosay de'ees.

Daabbuwanne keekkiya bayizziyo keettay karetta qalamiyan tiyettida heregay beettes. Soo gelayidda diya issi mishiriyakka zokkuwa zaaridaara dawusu. " Xaa"I'm daabbuwanne keekkiya" giya xuufee beettes.

galbbappe oosettida macca naati bantta tohuwaa bessidi wottiyo caammay sa'an miccetti uttidaaga gatee keehippe al''o gidiyo gishshaw shammiya asi diyaaba malatenna.

Yumburushiya tamaareti bantta maayuwa meecciyo gandday beettes. Appe bolla baggaara away naata qohennaadan kammido qorqqoroy beettes. Guyyeera qassi daro dozzati beettoosona.

Toophphiyan erettida haakime keeettay woykko karetta gaamo naaantto xekkaa timirtte keettaa yaagiya xifatee addisaaba ambban kaqetti uttiis. ikka keehippe puulla

Kuway de'iyoo sohuwaan mittati yaaranne haara dooddi uttido sohuwaan ya baggaaranne ha baaggaara uttidi shemppi ekkiyoo oydee giigi uttidaagee beettes.

issi kattaa gacciyaa na7ay oydiya bollan uttidi ushshachanne haddirssa baggara naa7u gacciyaa maashiniya oyqqi uttis. maashinekka kattaa gaccidoogee duge simmidi garsa baggara uttidagan wodhidi de7ees.

Hayittan wottiyo gudichchay, kushiya biradhdhiyan aattiyo migidoyinne qooriyan macca gidin attumay qachchi hemettiyo qooriyan biray beettes. Hagaa daro asay go'ettes.

Nu biittaa giddon daro oosuwaa qaaddiya baynnaagappe denddidaagan daro naati banttana ayssanaw wolqqaa oosuwaa oottidi gallassa buddeena miyooba demmoosona .

Heezzu bootta miishshata issi maata malatiyaba bollan wottidooge de'iyaage neen aybba shaakkada eray? Ane la hayyana erikko taassi eta suntta yoitarkki?

Cora xaaceti sitti giigi bantta oonatettaa bessiya maayuwa maayidi denddido pootuwa gidfon ubbati issi mala boottanne karetta koppiyiya wottidosona shin issi xaacee karetta koppiyiya ba huuphiyan wottiis.

Daro maxxafatanne dumma dumma buqurata doori wottiqoogaa mattan buulayidikeexxo keetta heregay beettes. Ha buquraa sinttan iss karetta kootiya maayida asay beettes.

Nu heeran issi maayo keettay de'iyaagee asaasi maayuwaa lo'o hanotan keehippe puulayiddinne qassikka keehi guutta gatiyan sikkiyooee etassi he oosoy wodhdhiisha?

Issi attuma na'ay ba naa"u kiisiyaan kushshiyaa yeeddidi garssa baggaara bootta shuraabiyaa maayidi maatay kumido heeran irxxa carkkuwaa shemmppidi eqqidaagee beettees.

wollaytta sooddo ambbaa giddon de'yaa keehi wolqqaama keettatuppe issoy Haylee rizotirttiyaanne hooteliyaa. Ha hoteelee sooddo ambbaa giddon keehippe dosettiyaa hoteliyaa.

Issi wodalay wotaa anaacciya woxxiyo sohuwan wursetta gakkidi woykko xoonuwa gakkidaagaa bessanawu naa"u asati eqqidi curqqaa dafi oyqqi eqqidi beettoosona.

Heezzu toho bululiyageeti keehi ahoo kaammiyaa ogiyara awa biyddi de'iyonaa? Heezzu toho bululiyaageetu giddon uttida asaa qooday muleera appun asee?

Issi ambbaa gidoon bollay adaama qorqoruwappe garssay qassi hinxxaappe oosettido keettaa karen maccanne attuma asay simerettiyagee beettees. Hinxxaa karen qassi issi motore eqqiis.

Daro miishshaa kessidi oottido uttanawu keehippe lo"iyaa isponjiyaa yaagiyoo oydee de'ees. Ha oydeekka qassi karetta meran adil"e ciishsha meran giigidi xeellanawu daro lo"ees.

Gasttida aaway shiiqa bollan guufetiide hemettiyaage borssa ba'idi karetta suriyaa gixxidi, bootta koottiyaa maayyidi biyaagappe sintta bagaara heezzu asati yiidi de'oosona.

Dumma dumma zammana yiida huuphiya sicjchanaw maaddoyaa qibatetti ha'i wodiyaan de'iyaaba gidikkonne ha wodiya eta shammanaw keehippe al"iyooga eray ?

Keehi cora asati tohuwaappe biidi huuphiua gakkanawu bootta maayuwa maayidi bantta kushiyankka xurumbaa oyikkidi punniiddi wogga zo'o masqaliya tookkidi biiddi doosona.

Keehippe cora asay issi sohuwa shiqqidi uttidagaa giddon appun attummaa asay de'i? Cora naati issi sohuwa shiqqidageeti maayido maayoy awa biittaa woga maayoy?

Issi geela'o na'iyaa ba qooriyaan ciishsha qoottay de'iyoo belecaa ba kaallo qooriyaan woottada ba huuphphiyaakka qassi sintta baggawu zaarada eqqidaara beettawus.

Issi shuboy xaaxxeti uttiis, ha shubuwa giddon issi kanaynne issi godaree eqqidi uttidosona, ha bagaara yuushuwan boottabay wassi yuuyi adhdhiis.

So giddon kaqqiyoo magalashoy de"iyaagee ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara qashetti uttidaage de'ees. Ayyo meraykka bolla baggay bootta garssa baggay qassi bulla.

Issi katta keettaa giddon giigidi shiiqida kattay de'iyaaga gidishin, he kattaa qommoti aybee aybee? Kattay de'iyo ginan eqqida bitanee ay maayidee, merayshi?

Issi haree bollan ya baggaara naa"u haattaa duuqqiyo jerkkaaniya ya baggaara naa"u jerkkaaniya caanidi haattaa doonan essidi qeeri naati haattaa duuqqidi jerkkaaniyan tigiiddi beettoosona.

Hagee ushshay eessa geetetees. Ikka oosettiyoy matta eessappe gidishin keehin mal"ees. Simi a uyida asay bollay ho"in, gaccoy laqilaqin soo simmees. Awu mal"oy pala.

daro asay oogiyaraa yaanee haanee biyaagaa giddon keehippe deexxiyabaa bantta hashshiyaninne huphiyan tokkidi biyiya asa qooday appunne? kaammiyan oogiyan eqqida bululiyaage appunee?

Coraa macca naati issippe issi diran shiiqi uttidi, qassi eti ubbaykka Wolaytta wogaa maayyuwappe issuwaa gidiyaa bullukuwaa gixiddi maara kushiyaa qumayyidi uttidoosona.

Aaho shukkaare gadee de"iyaagaappe gaxa baggaara heezzu asati eqqidosona. Ha heezzu asatuppe issoy shukkaariya misiliya denttiiddi de'ees hankkooti qassi haa simmidi eqqidosona.

shuchcha keettaa bolli kaqetti uttida zo'o miishshay pude xoqaa kiyiidi hagan beetees. appe bolla bagaaranne garssa bagaara biratay xoqqu giidaagee des.

Issi kawo keettaanne deretettaa asaa naagiya asay maayiyo maayuwa woykko polisetu maayuwa maayidi eta qophiyaaka wottida bitanee eqqidi haasayiiddi de'ees. Aappe guyye baggaara de'iyaageti oone?

Cora macca asati shukkaariya hayttaa shoddiidi diyaageeti beettoosona. Ha asati shukaariya haytta ay mala go'aassi shoddiyoona shukaariya hayttaa shoddiyoogaw go"ay aybee?

Issi meray bootta gidido iysuuze kaamee aaho asppalttiyaara yiiddi de'ees. Asppalttiyaappe ushachcha baggaara dozati de'iyo wode guuttaa haakkidi hemettiya asaykka de'ees.

Issi dembba heeran da'am hiixxeti uttida joynniyaa bollan cora dumma dumma qommo kattati citan citan de'iyaageeta gidishin eta miyyiyan asi beettena.

Issi bootta urqqan merettida otoy de"iyagaassi ushachcha baggaara qassi kaamee hemettanaadan maaddiya goomay de'ees. Kaamiya goomaynne otoy naa"ay issisan aybissi uttidonaa?

Santtay shanxxaa bollan miccetti uttiis, I miccettiddo shanxxay bootta meray de'iyoga, issi uttida maccassiyakka ba qesiya duge yeda uttaasu, I miyiyan adil"e ciishsha mala maayoy de'ees.

Issi bitanee, ayfiyaan manaaxxiriyaa wottidi, karetta koottiyanne garssa baggan karabataa qooriyan qachchidi. salo mera shamisiyaa maayidi, ba sinttan diyaa xaraphpheezzan dabttara wottidi uttiis.

Issi luxetta keettaa qonccissiya malaatay beettees, ha malaata bolli xaafeti uttidabay wolaytta liqaa luxetta keettaa qonccissiya dumma dumma xuufee beettees.

Issi maaraara qorqqoro xallan diretti uttida keettay beettees. He dirssaa giddon puulatti keexettida keettay beettees. A giddoonikkaa dumma dumma doozati beettoosona.

Ba huuphphiyan wolaytta wogaa maayuppe osettida shaashshiya qacada, bulukkuwa maayyida, bootta shuraabeta maayidanne hadiya qonxxaa gixxidi koxxiya bantta kushshiyan oyqqidi duriidi de'iya asata doosona.

" Addisaaba ayssuwaa ambbaa giddon de'iyaa luxetta keettaa ooso keettaa" erissuwaa kiitaa aattiyaa xifatee de'iyaagappe bolla baggaara a qonccissiyaa malaatay de'ees.

Wolaytta biittan meezettida massuwaa qumatuppe wannatiyaagee boynna bambbariyaara miyyiyooga gidishin hega maanaw boynna bashiyan yeegidi qunxxissio lo"oyye coo miiko lo"o?

Issi sohuwaan qashshetti uttida dumma dumma yesoy diyo itimay beettiyaagaa gidishiin a mataan qassi shanxxay, zambeelenne harabaati beettoosonna. Haraykka qassi asa tohoy mataan dees.

Issi zal'iya madabani dumma dumma ataakkiltteti, mittaa ayfeti kaattidinne qayye miyoo sa'aara za'iyanne mittaa bollan teeriyaa muuzetti ha sohuwan beettoosona.

Issi bazo malattiya zanaqqiyo sohuwaan dumma dumma maatattinne mittati qassika deretti de'iyo dembanne kera sohuwan barkka bootta shuraabiya maayada koppiyiyaa wottada miiccaydda eqqida yelaga na'iyaa beetawusu.

issi shuchchape giiggida keetta giddo gelanaw maaddiyaa penggiyaan issi na'ay uttidaagee bari kushiyaan aybbakko bootta oyqqi uttiis. sin ha oyqqooge aybbe?

Heezzu macca naati dumma dumma maayyuwa sihetta hanotaa asassi eerissuwaa oottanaw koyiddaageeta issippe shiishshidi eta potuwaa kaqqi uttidoogeeti oone ?

Dumma dumma urqqaappe oosettidanne dumma dumma so giddon kattaa kattanawu asay go'ettiyo cora so miishshati beettiyageetu matan beettiya asay keehippe daro.

Issi issi macca naati banttana puulayays giidi bantta menttershshan tiyidoogee eta doonaara suuttaa laaccida kanaa malatissidi ayba iites giidetii ?

Issi paranjja mishiriya ba hayttan qeeri belecaa wottidaara ba menttershankka zo"o menttershaa puulayiyogaa tiyettidaara timaatimiya qanxxidoogaa ba kushiyan oyqqada haa zaarada naaqqaydda dawus.

Kushe kuwaasiya kaa'iya naati banttana qoccisssiya mayyuwa mayyi uttidaageeti beettoosona. Qassikka ha kuwaasiya kaa'iyo dembban kuwaasenne appe ya baggaara dozzati doosona.

Issi gela"o na'iyaa addussa kootiyaa maayyada qooriya heeran shiishsha oyqqada qassi qiiba binaana sinttakko yeda bessada ha simma xeelaydda eqqaasu.

issi maccasiya kaamiyaa oogiyara biyyaara tokkidobay aybee? ippe ya baggara de7iya so medoossattuppe issuwaa meraay aybee? ha maccaasiya de7iyoy awa heeraanne?

Issi gastta bitanee bari kushiyaa xaaxi uttidi sintta baggi tishshi oottidi xeelidi de'iyaage aybba xeeles gaada qopay? Ane erikko taassi oda.

Wolaytta wogaan gifaataay gakkiyode maccay attumay gutara issippe shiiqidi haya lekkiya kaidi, duuridi pe"ees. Maccay durees. Attumay qassi lekkiya kaess. Etti duriidinne kaidi deiyo sohoy awanee?

Dumma dumma bollaeecceri simmidi ba bolla sawetanawumne qassi puulaakka gujanaw go"ettiyo tiyettiyo puula miishay suuqiya giddon bayizettiyaage woyssu biraa ekkii?

Daro go"a immiya mitta ayfetuppe issuwaanne bayratiyaaga gidiyaa Pappayye mitta bollan xadeera pudee qoodan muleera oydda gidiyaageeti teeri uttidoosona .

Wollaytta sooddo ambbaan toho kuwaasiyaa kaa'iyoo dembbaan qoodan tammappe daro naati maaraara qoometti eqqidaageti de"osona. eta miyiyaanikka qassi eta loohissiyaa bitanee dees.

Mitta boyiyaa yaagiyoo sa'an tokkin mokkiyaa miyoo kattay ha sohuwaan toketti uttaagee bettees. i qassi tokettidoy yafaran yafaran gidaagee ordde xaphphuwaa oykkidi keehippe unkkotanawu maaddees.

Keehippe cora atrumanne macca asay ubbay issippe issi dembban lichchi gi gulbbatidi bantta ammanuwaa maaradan bantta xoossaw goynnidi de'oosona .

Issi bitane huuphiyaara puuluntta walakida wogga bitane karetta kootiyaa maayidi garssaara bootta shamisiya bollan qassi zo"onne karetta yafaratuura de"iyaa karabaatakka gujjidi haa xeelliiddi de'ees.

Erissoy kaqettidaagaa bolli naa"u attuma asati yexxiiddi woykko haasayiiddi maykiya oyqqida asati de'oosona etappe garssa baggaara Cora maccanne attuma naati issippe shiiqidaageeti beettoosona.

Biron oorata keexxetiidi de'iyaa keettaa huuphiyan oyddaa gidiyaa naati eqqidi mitta mittaata mismaariya xishshidi qachchidi de'ooslna. Ha asati muleera aappune?

Worqqa keettan de'iya issi lo'iya worrqqa taani shamana gaada oychin zal'anchati keehi al'ettidoogappe denddidagan taani keehi yillotado gaasuwan ooyetadanne cayettada shaahetooge lo'obeshsha?

asaa naati uyyi simmidi bari kahaa doggiyo ushshappe issuwanne waanatiyaaga gidiyaa matoyiyya ushshay buttulaara de'ees shin gatee aage keehippe al''o.

Naa"u bootta asay darotoo so giddon sunkkuruutuwa ancciyo gonggee issoy issuwara gayttidi uttidaagaa matan oyddu baggaarakka aybinne beettenna sohoy mela de'ees.

Dumma dumma naati bantta huuphiyaa puula giigisanaw go"ottiyo miishshata bari huuphiya shuuyya qachcha wottada ziqqi gaada ba daddissido binaana ha bessay waanay?

Yelaga macca naati wodiyan wodiyan ooratta maayoy giyaa geliyoode keehippe dosoona . Gaasoykka he naati wodiyan wodihan puulatti beettanawu keehippe dosoosona

Issi issi kaamiyaa laaggiyaageeti asaappe coogidi ekkanaw bessiyoogaappe aattidi keegi daro biraa ekkiyoogaa seeraa naagissiyaageeti gala gala minttidi xeelloosona shin qamman agiigiyoonaayye?

Mochchenaa boraago gonggoluwa giya xuufiya bantta kushiyan oyqqidi eqqiddossona atummanne macca naati. Issoy karetta maayuwa maayidi boss yoss giya xuufiya bessees.

Kuwaassiya kaa"iyoo dembban kaasanchchati ubbaykka issippe hokki uttidosona. Etappe issoy dumma maayidaage de"iyaagee gulbbati uttis. Guyye baggaarakka asay uttiyoosaykka giigidaagee de'ees.

Issi wogga kaamiya ogiyan asay kanttanawu harddiidaa malaataa medhoogee beettees. Ha kaamiya ogiyara asay yaanne haa simerettiiddi diyageenne kaamee beettees.

wolayttan ceeqqeettees yaagiya xifatee beetees. qassi ikka aara diya naatuppe keehi beetees. ha na'ay keehi lo'ees. ha na'aa kushiyan diyabay lo'ees.

Keehi hombbiya biittati bantta diyo sohuwassi lo'o carkkoy de'ana mala ha buqura go'ettana xayikko dumma dumma carkkuwa pacatettappe yiya harggiyawu aadhdhi imettoosona.

Hageeti moottaa ayssiyaa asata gidishin etikka nu biittee kawuwaa dottoriyaa ahimeda abi biittee carkkuwaa nanganawu miittaa puutiyaa tookkite go giishshawu tookkiidi de'oosona.

Heezzu asati zammaana maashinetu giddon eqqidosona. Eta giddoppe issoy karetta naa"ay qassi paranjja sheeshsha gidishin karettay eta naa'aappe giiddo baaggaara eqqis.

Wolaytta odi bessaa aattiyaageeti kase hamuusa gala humbbo giyaa yiidi zal'anchchata issi issi oyshata oychchidi biidoogaa odi bessan aatiyoo wodiyan ayba lo'es giidetii?

Karetta so kaamiya de"iyari bollan puulayanassi ciishshaakka wottidoogee de'ees. Ha kaameessi qassi ushachcha baggaara naa"u haddirssa baggaarakka naa"u poo"uwaa po"issiyaagee de'ees.

Daro goshshanchchati bantta oosuwan murutanchcha gidana dandayiyoy wodiyan oosettana bessiya oosota oottiyoogana. Ha sohuwan keehi lo'o hanotan ayipidaagaa bessayidda dawusu.

Issi yelaga na'ay issi mala maayuwa mayidaage issi cima bitaniya qoommidi issi markka woraqataa oyittidi miicciiddi haa xeelliiddi diyagee beettes.

Toophiyaa kiike ayssuwaa luxettanne kaha poshshisuwaa ayssiyaageetuooso keetta yaagiya xifatiyappe garssa baggan de'iyaa xifatee qassi kawoba giddena luxetta keettatuba odees.

Boditte ambba Baalota yamiyaa eqqota kaaletiya xaafo keetta yaagiya erissuwaa oottiyaa xifatee de'iyaagappe sintta baggan karetta pude simmi uttida kushshekka de'ees.

Ommarssan tohuwaa shemppisanaw wottiyo caammay asay darotoo so giddon ooso keettappe simmidi tohuwan pe'idda caamma kessidi go''ettiyoogaa gidishin I sooppe kare wottidi kiyyanaw maaddena.

Keehi bootta meran puulatii uttida keettan dumma dumma kifiletti woykko maskkoote milatiyaa sohoy de'iyaaba milatees. ha sohoykka qassi qumaa kattiyoo sohuwaa milatees.

Wolayttattuwa luxiyo maxxaafay de'ees. Ha maxaafaa bollan A xaafida asaa sunttay, goydida asaa sunttay, kaalli xeellida xaaxi waaxin mata meran xaafetta xuufee beettees.

Issi keetta huuphiya kiyyanaw maaddiya cora yedhdhi kiyyiyo sohoy de'iyo gayye de'iyaage qassi appe sintta baggaara de'iyaa keettaassikka kiyyanaw maaddees.

Keehippe woykko suure gooyetti kaattay zerettido sohuwaan lokkomaay mokkidagaa bootta mayuwaa maayida naa"u asati xeellidi de'iyoogaa be'idi de'ossona. Ettikka asa gade woykko asa shooqaa yiidosona.

Asay issi issi kushe hiillata keehi lo'iyaa hanotan medhdhiyoogee keehippe lo'ees. Leemisuwassi jabanaa be'iyo wodiyan dumma dumma tukkiyaa qommota essanawunne qassi keettan aleeqodan kaqqanawu keehippe maaddees.

Issi macca na'iya ba gediyan woga caamma wottada issi oyddiyan uttada ha caamma xalaala sinttaw kessa bessaydda de'iyaara ayssi qossetade?

Ba kushshiyaan bootta caammaa oyqqidi asaa beessidi de'iyaa na'aa kushshee keehi arssa gidaagee beettees. garssa baggaay qassi karetta gidaagee caammaa qoottaa keehi loyttiis.

Ha'i zammana wodiyaa naati wode ehido kaa'iyoobatuppe issoy sa'a wottidi a bolli kiyyidi yedhdhi eqqidi kaamedan sa'aara bulullidi biyaaga de'ees.

Issi gade gidon dumma dumma kattata miyoganinne qosettidi qohiyoogaan erettida bolla ubbay aguntta gididonne ba bolli yiyaa ay qohuwaanne ba agunnttan teqqiya quxxarissay beettees.

ogiyaa doonan caamma qucciya naati issoy issuwaara keesetidi oottiyaaba gidikkonne eti oottiyo oosuwaa puulatettay keehi daro gidena gishshaw haggazzettiya asay upayttenna.

Cora qeeri naati issippe shiiqidi medhido makina be'anawu shiigi uttida asay daroy hagan beettees. gassi issi bitane Kushiya Zoku wan wottiis.

Issi tukkiyaa uyiyoo kaafee diyaagan asay ubbaykka oosuwaappe kiyi makkidi laaxaa mi ekko sohuwaarakka he tukke keettaa biidi loyttidi go'etoosona.

Issi baltteeta macca mishiriya ba huuphiya naa"aw shaakkada duge yeddidaara ba qooriyaanikka bootta gozddaa wottada issi kushiyaa tiran hankko kushiyan qassi cenggurssaa gujjiya miishshaa oyqqaassu.

Daro ganddati ekkiya heeran geeshsha uyyiyo haatta xayyuwa gaassuwan asay metottiyo gishshaw issi heeran olla duge ziqqi oottidi bookkin kiyyiya haatta go"ettoosona.

Cora yelaga attuma naati gimbbiya bollan darajjan uttidi ubbayikka adil'e ciishsha mala maayuwa mayidi haa xeelloosona. Eta sinttaara issoy hamettes.

keehi lo'iya maayuwa carqee hagan kaqetti uttiis. ikka qassi daroto ha sohuqa diyagee dumma dumma ciishshaa a matan wottidoogan puulatti uttiis.

Seeraa naagissiyageetu maayuwa maayidi issi xaacee uttiis. Bari kushiyan olaa miishshaa woykko buquraakka oyqqidi som"uya ya baggi zaaridi bazzuwan barkka uttiis.

Hagan cora upuuppata kaqqidoogeeta issisan be'eetees. qassiikka i asay bantta yeletaa laytta woykko bulachchaa galassaa bonchchanawu kaqqiyo loiya ha wodee ehiidoba.

Hagee cengurssaa xoqqu ottidi sissanawu maaddiyaa miishsha gidishin a sunttaykka monttarbbuwaa geetetti xeegettees. assi gidduwaankka adil"e ciishsha meray tiyettidi de'ees.

Issi huuphe bo'ati ekkiyo gastta bitanee woray de'iyo heeran naa''u kushiya miccidi eqqiis. Ha bitaniyappe guyye baggaara kaamee, issi uttida maccaasiyanne dozatikka de'oosona.

Issi boottanne wogga shuraabiya maayida na"iya ba huuphiyaaaka birshidoogaa pixa pude essada ba naa"u kushiyankka issi boottabaa oyqada bitaniyaassi immaydda dawusu.

Issi mishiriya shalkkiya oyqqada ollaa bookkada ayba puutekkonne tokkaydda de'iyo wode hefinttan qa hara issi mishiriyakka biittaa bookkaydda de'awuus .

beni wode asay issi sohuwan uttidi unccaa iqqanawu woykko haattaa mehiya ushshanawu maadiya miishshati miishshaa. a sunttaykka aybee giikko gonggoluwa.

Issi juusiyaa maashinee giyan de'iyaagaa be'ada nuso aayyiyaa giyaappe shamma ekkada yaasu he maashiineekka qassi daro loomiyaa qommota ehiidi an gelissiyoo wodiyan juusiyaa kesiiges.

Bica sharan cora qomo zal'ee miishshaati issi diran shiiqidaage de'ees. Zal'ee miishshaatikka mitta massidi medhdhido caama quucciyooga kaatta miyo sayineeta. Shiishidi baayizzidi de'iyoosay awaane?

Malaatay beettes. Ha malaatayikka "tohossa toophphiya seeraa naagissiwa" yaagiya xuufee xaafeetti uttido malaataa. Ha malaataappe tohossa baggaarakka hara xuufee de'es.

Misiliya bollan keehippe lo'iya maatay de'iyo sohuwan issippe shiiqi uttida ichchashu wogga indde kuttotinne hegaadankka xeelliyo wode keehi lo''iya issi bootta kuttoy dees

Dunguzzaa maayid dunguzzaa gixxidi atuma asaynne wolaitta wogaa maayuwaa bulukkuwaa maayidi bootta shaashiya qaccidi ubbaykka muuzzuqqa miishshata cachcha zayyiyaa, kambbaa oyqqidi biidi doosona.

Bootta bullukkuwa danccidi cora macca naati issippe dembban eqqidaageetuppe sintta baggaara eqqada eta pootuwan denttaydda de'iya macca na'iya ouqqidoogee aybbe?

Ta ogiyaa bollaan yaagiyaan maxaafaa xaafidi deree nabaabanassi giidi xaafida xaafanchchaa sunttay bolla baggaara xafetti uttiis. A sunttaykka mantta masire desalegna getettees.

Issi goynniyo sohuwan dumma dummabati de'oosona. Issi mala maayuwa maayida macca asatinne attuma asati daraphphan eqqidoosona. Godaa bollan adil"e ciishsha mala meray de'iyo masqqalee de'ees.

Haagaappe kase Tigrayee dalgga manttiya huuphphe gadaawaa dotoriyaa Debretsiyooni Tigiraye dalgga manttiyanne tigirayee laa'atetta potolikkaa banddiraa miyiyaan essidi banttaa araatan uttidi uduwaa gattiyaa gutaratussi qonccetaa immiidi de'oosona.

Beni asay puuttuwaa suqqidi dumma dumma kireta medhdhidoogan qassi shimaynneti ekkidi dumma dumma wogaa maayuwaa medhdhiyoogee xeellanaw keehippe lo'es .

<<Awustiraaliya biittiya yukireenessi olettishin urusiya biittan omooddettida ba biitta asatu payyatettay tana qopises>> gaasu yaagiya xipatiya achchan eqqida bitanee tummukka omooddettidaba malates.

Naa"u asati issippe uttiddossona. Eta sinttan xarpheezzay de'iyagan abkkaaduwappe gaaccettida ushshay burkuwan beettees. Etappe sintta baggaara issi macca na'iya eqqa uttaasu.

Maxaafaa koohuwaa qaariyoodee koyiro sinttan de"iyaa xaafettidaagee de"iyaagee "wolayttattuwa luxiyo maxxaafaa naa'antto kifiliya" yaagiyaage de'ees. Ha maaxxaafawu aappun sinttay de'ii?

Issi yelaga na'ay baazon de'iyaaba malattees. a matan qassi ha baggaara issi gonggoloy de'ees. qommo baggaara maatay de'iyoode duge baggaara qassi mela sohoy de'ees.

Asay bolla meecceti simmidi ba bolla shiccissanaw tiyyetiyo kaarotiya giyo doozappe oosetiya tiyyetiyo qibaate issi supper markketiyaa giddon bayzziyooge de'ees.

ichashu asati bantta wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayidi daashsha mitta giddon eqqidosona. hegeetuppe oyddati attuma attuma asa aissiniyaa maca asa. eta giddon baree adussa gidida aaway de"ees.

Keehippe daro marccuwa ekkiya qooriyan wottidi asay alleeqetanawu maaddiya alleeqo miishshay hagan misiliyaa bolli beettiyaaga gatee woyssa gidanawu de'iyakko eray?

mitaa boli kaqettida ajiyet yaagettiya xifatee hagan amaaratuwan xaafetti uttiis. gidoppe attin asaassi aynne quma miyosa malatidi yaanawu oge bessenna.

Issi qeefiyaa milaatiyaa malaataa oyqqida salo meran xaafettida malaatay de'ees. ha malataappe guyye baggaara adil"e ciishsha meray de'iyoogee zooziyaa kaami uttiis.

Issi bulachchas lo''o ciishshan puulatidi giigi uttida issi bootta kaamee de'es. He kaamiya bollani zo'onne adil'e mera, xeelanawuka yemoyiyaa ciishay beetes.

Ha misiliyaan nuuni be'iyoogee usupuntto kifiliyaa amaaratto maxaafaa giigisida asatu sunttaanne kaalli xeellida asatu sunttaa be'iidi de"ettees. huuphphe yoohoy qassi zo"o meraan tiyetti uttiis.

Affirkka biittappe daro yelagay kare biitta baqqattees. Gasoykka Affirkka giddon kaysotettay, potolika saruwaa xayoy, namisaay, olaay h.h.milatiyabati deiyo gishaasa. Hageetti baqqattawu geemaarara kare biitta baqqattidi deiyoga beeses.

Issi bootta sohuwan dooyetti uttida komppiitere de'ees, ha komppiiteriyaa giddon haattay, shuchchay beettees, bolla baggaara dumma dumma cora machchalati de'oosona.

Sohuwappe sohuwaw ekkidi effiya kameti kehi maddiyogappe daruwa hara hara qohuwa gattiidi deiyooge keehi yashshiyabanne qohuwa gattiyaaba gididi beettis yaggiya asay aybissi gii?

Issi aaho kattaa attiyo sayiniyanunccay uukettidaagee naa"usan, qassikka naa"u shaatiyan kitfoy, buddeenaa qanxxoynne issi shaatiyan qassi santtayinne pilay issippe giigissi wottoogee beettes.

Keettay simmintto shuchchaappe giigidaagee dippi diis giidi bunchcheti bunchchettidi meqerettidaaga giddon qorqqoro me'oykka de'ees, qassi mittaykka a mattan de'iyagee beettees.